Hayssi xeellizay ogeppedaro asati asati ha asati qassekka arbamincce kawotaa hessatikka issi mala mayo mayidi

Hayssi qaseka ulanta giddon beettiza be'isha giidishin hayssi ha7i issi adde hayssa hara deleppe biidi hayssan ekkidi pootoa dendana mala issi asi ekkidi densides.

dumma gaammu aawati hayssan beettosona izeta qassekka boodo denthiza naytikka he baggara beettosona ubbatikka maata ba kusheera oyqqidi beettosonaa

Dumma dummasati hayssan dumma dumma jare kawoti iqqidi beettoosana haasati qasseka ulbatikka howaanosononikqo eqqidi beettoosana aseka hissimeyke gitati.

Dumma dummasati hethen ustidibetofan haasati qasseka batikka huphe bolla goobe geetetti damisha woxidosa atti daaggiti heedzdzati qasse guye bakaraaf gidonnan sinse baggaa.

Hayssan kehippe daro asati shiiqidi yidoosona hayssi qasseka aybe giikko asati yiidi hayssan isporte oththizaso gidishin dumma dumma asati hayssan gaamo dunduza huhphe bolla wuthidi shiqidi yiidosona heyssape.

Haysan dumma dumma jarkanefi biettosona ajarkane daqase ayba siti goos nangikko bakka baggasati hayssa shammana dandalo naataqas dimmanau mangisxi hayssa mala ubbos.

dumma dumma daro asati haysha ustidi beettonna ubbatikka ba kushiye bolla issisi warqeta waygedi tidoossame haarati isse atidaaneti hay goroso sanagikkai

Kehippe daro asati qaseka utidi betosona haasati qasseka daro asatan kidishin ubbatikka shiiqidi uttiday issimiisha haasayano mala darotikka ubbati aybanke hipe zamayo may7dosona

dumma asati hayssa uddidi uliettosno hayssati gasse utti dagiti ubbatikka gaamo dungura maydofa haydappe gee gasse guye baggara deezay ubbati aydoosana

hashcha dummo dummasati mistoosino izifappe qarse daroti gaammoa dunguzamay udayata gidi hayssati ammu aawa satosuna wissi atti hiidi izeta kushemma

duuna duumasati hayssan eqqidi geettosona daaruti uttida issi haaway kasseka eqqidi issi miisha haasayishe beettees haaway qasseka kushera kushera phaeqqidi qasse hara

sis eelulsin teeficco daro asakin hayssan beettoosan hompatikka maqoodhe bolla dunguza gaamo dunguza geetttizayssa uchchidoosana qasseka hudhe bollakka samay gidisayssa

Hessan heezzu asati biittosina issi noos kushe ikanch beettees issay qasseka giddora dileessi issi meisha naasayifi beettes hayssa qasseka issi adde aazuwen baggo zaaridi dees.

Amansati hayssan hoge bolla keedi emotishe beetto sona qasseka baggati rutidi beetto sona issi haddi nay barka ekkidi beettese ubbatikashiqidi utidoosona

Hayssi issi addegi dishin aaddey qasseka equttidisi misha ooththees addey qasseka ayfey bolla manaxira oothi dayssa dishin hessappe guye qasse issi maayki geetettizayssa kusheera.

Ressayn dumma dumma asati issife shi ciri ittiri beetoosana hasati qasseka hay bontoosana giikko cuga cuban tiri issi hizeti haasaya meeshe deessa gisha ubbatippe.

hayssa nu issi isla made uttidi issi miisha haasayi she beettes haadde qasseka issi mayke ba kushe bolla oyqidi uttides qasseka qoofa hu7e bolla wochchides essafe duye qasse dumma

Hayssi xeelisha ayfeske hipelo iza quma gidishin haguma sintse qasseka aasafe wulkko mooloppe hoosettida sakidihin izakko bollara qasse guttenaa geeda.

Dumma dumma asati hayssan utidi beettosunna istappe qasseka hissenneya c hayssan uttada tukke shichchishe woykko tukke shaayishe beetta ussa ha tukke shaayidampe guye qasse ubba azatas.

Hassan dumma dummaasati beettokkona issiniyar seelihimi xeega masati zaame deeblattes hayssi xeega masates fi attin qasseka yfeso waggara kuttoma satays haaee.

Se zeelishin xinqa keeththa masatesppe attin hayssi xinqa keeththappe haratizaakko hayssi kasseka beettizayssi cenchanne woykko dorze geetettizason hayssa mala keeta

hadomma dammassati hayssa shamitu hayssa giddon sollo gosxana goeto suna hayssay baflaawi qeetettizayssa gidishi sollo hayssa giddon asamayti

Hayssi seelisan keehuppu lehiya daro sineta sisibi oykqidaya meflammasatikon hayssi kasseka asa nayti qidi issife tukke dhiyano mula asati wuthida aa.

Dumma dumma asitti nayqisan base geyakko base geeshida daduye asseka tasafarakko betsano heyssa n equsan beettes dumma dumma naytikasseka higi dissippe har shineka beettes.

Dumma dumma asati hayssina giidi xeeltosshontanikka eelifin haibakka erana dandaabeekki hayssi maata melida maata wurda issimiishe mixa maata.

dimma dummasati hayssa biddon delidi xeellidakko keehippe lo7is hayssi qasseka mixxe keehippe darida doyi keehipfe xeellidakko bu7is hin fehatin holbaas

sudumma dumma asati hayssa beettasana hayssapfe qasseka simiya aayi gitishina aaya uttada beittas heedzdzu macanaytanne issi addinayta amacasiya yelados peedzafikka keehi pela

Madu marasati haysse mala pulqoa dendi gasa ubba takalo'o naa gessha nagiti gasse issi macane adde gidishin ubbaheez he namiti yiliday uddun hayta geikinu hiddatikka adde maca.

Halci ceelifin geehippe hiraygesilo iza miishia bicshin halshi kasfe kaay wegikko calidu soogiddihin hayssa mala shaay dumma dummiso deetto nani attanaf dandayee

Hayssi zeele umupo yipge lapiza asata gidishi maasati qasseka hissi baggara keesa gidibido huma qasseka hisi baggara uyda gididi sitoson hessa gisha.

hayssi xeellishin keehippe lo7iza miisha gidishin hayssi qasse aybe giikko hayssi geetettidayssi aksum hawulthe geetettes hayssi qasekka awa deren beettize giikko.

hayssa dumma dumma gashshe nayti doossana hanaytikka qasse hanaytappe daroti maca nayta gigishin ubbatikka issi mala pude oothhettidi deetoossana

Haysan xeelishin keehipelo ira nam7o yela gonayti geettoosana hanammatikka qassekka issi mala may7o mayodoossana izizaafe qasse guye bakkara

dumma dumma asati hayssi aybe gidi oyches hayssi tiutere geetettiday saggidishin hasa nayti hasa naytara gaakanawu hayssa mala miisharan gaakanawu dandaye sileemise fesibuqeya tiuteriyanne telegraam

qasseka aybe giikko ito telekoome giya suufe oyqkidayssa giidishin hayssi qasseka hasa nayti hasa naytara haasayana koyikko hayssa ito telekoome gettiza baggara

am7u haaddeti heqqidu beettosuna nammatika qasse hissi miishan kofe wuloydi xeelishin beettosuna habeqasse guye baggara giidessi toppiya bayndura gidish.

herse oydu hasati beettosana haruddu asati qasseka issi margistey hoykko kawoy ba yo7 ooththo namaa dida meishe wooththida gisha ubbatakka wodisi qachana koye

hayssi qasseka aybegikko amarezora haysse zaabetideyssi gebili maate geetettizayssa gidishin hayssi qasseka sunthay geggikko gaazi ixa geetettidayssa gidishin dumma dumma asati hayssa

Haysan xeelishin dumma dumma asati shiiqidi eqqidi sona qasseka nayiya issi miisha izeta bessishe geettawus haratikka eqqidi bedizay sidees issi addey oychese

Hayussi seelli shinu hosi miisha giddon deyida raado masatis raado bakase sheelfe geetetti zaytti ubbatikka dees xubbati gasseka maaburaata yaayibakko asati hayssara woth..

Nu xelishin aygeygikko haysi mabraata geetettiresse didishin ubbaso gakkana mala hayssa mala miisha ubba asi worthessa hayssa hasabi ayfi sooth yon gito kasse dubbayka

ha dunnasati hays ayweek hidi oches hayssa sunthay soolare geetettisay saggidishin hayssa asa nayda simawurati dhayiza wude hayssa mala muaaggan maagano eheessayeefin

keeththe keexxiza asati woykko inji newe geetettiza asati hayssan beettosona ha asati qasseka ubbati keehippe lo7iza keeththe keexiza gidishin ubbati issippe shiiqidossona

Hayssi haddenaye eqqii hessimeesha haasayi hibeettes haddenaya qasse issi qoma ma sabtamesha huhudhe bolla wottidis qasseka hizappe guye baggara.

Xelisu issi lodhiza agginaybeettes hana qasseka haybawes ikko etidi hissi miisha aasaysse beettes haadde qaseka huphe bolla issi miisha wetisidiae

ayssi xeelishin ayfes keehippe daru miisha gidishin amiisheka qasse ayde gikko mabraate asati eethtshalon go7ettisa miisha gidishin ubba asati hayssa bolla

dummasati meyssi aybibikko timid ministiri epurizenne o geerettidee hayssi xeelli shin ayba gididakkon taas erettin shin opfe attin hayssa mala husati yose

Ha asati hayssa yustidu beetoosona haasati qassekka biiro etetibeessa qelidi beettoossana uttidi hessimeesha maarara maara raayidi saafoosan xaafedakoguye qasse hedoosana

Hawussu casseka xeerimi shimu issi wiishay hamarathura heyssan xaafetidi biittes tamma miqaabi debeseynsay deyqiqissa xalgeetettiza xuufe hamarathora xaafetidi hayssa billo..

u7inne hammate dareya heezdzo7ddu asati eyssan heqgidi beettosunna heyssabi passe heda gedi ubbatikka diribinyad kowaase xeellesunna xeellidappe

Issi hasseka seelthu quma keeththa hayssa mola mesha gidizassabeftis hisse wiigikko hayssan asa nayti akoyda quma geliji maara kuyekko galidi maaro mola hayssa uthidos.

Daro asati kusheera kushera olqetidi beetto sonna nam'atikka issi miishay izata ubba issi uffayetishe beettosona. Nam'atikka miichichosona. Issi paaranjanne qassi issi gassika

Hassa xeellishin tammanne gaade deebesin geetettidi amara xoras xaafettida giidishin hayssafe esse qas hissi baggara lam7u kusheti hissi warketa oykkidi eqqidusana hays

hayssi xeelishimekefip ayfes lo7iza miisha hayssi qaseka ayfigikko issi armacana issi addena kawu woykko quma aywarsishin beetteessa.

assen keehippe corasati isidi hissipfe urtido suna izetikka qasse uttidappe guye issi mirsha asintsa baggara deizessa uttidi siyisi beetto

Izan dumma dumma qumati izan beetto zola qomati qasseka aybekkikko dubbaasa nayti bukoyla siydi maana wara hayssa uxidi paschiri qasseka naa guusa

Una dimmaseti hayssa bettosona haraste hisekka haydeys hayssan doosunagikko ubbati tamay hasison oyqida gisha tamay toyana mala hayssa ma qina ekkidi hiidoossona

Hayssan dumma dummaasati heedzdzu asati deetto sona naa'ati nam'u haretha mayo mydu sana qasseka akkida hessinney qasseka goossa mala meedi hayssan beettes heedzdzu addeti itti duossana.

dumme dumma asati hayssa dalgawgeen hametosana maqinotikka qasse haawetos hayssi keeththey seelishin keeginpe dapphiza keeththey odusshin hayssa mala keeththe keecizayssi kaworkko

si xeelisi ti huppe afes lo7iza dokko yo7iza asqalte beettes hayti hayssi ooratha gidiso haystan wa finay hemto namola asti oothi gefoo hissa gisho makila hima

San qeogison hiduma duuman hara matafiza inifiyatiu wayssan leettosana hayssati tesifoora de7iza aala gidonna hatti doygidi asa naaylbakko sheerane

Dumma dumma asati hayssa beetta koma hayssan beettizayssi kehippe lo7uza kayaththa gidissun ayssan issi issi deren beettees hayssa manay zallusin haddisabe giddon beete.

hayssan ulunna dummasati jalidi woyu keyfe beetto suna haysse keeththe xeelishin hayfes kehippi lo7eda keetha gedishin hayssa mangista keeththe issappe qasse

ayssi qasseka xeelishin ichashuh tamma giza laytha issi miishas bonchishe beettees ayssi qasseka worga haywakko giza xuufe iza bolla dees ichasu tammantho qammaa

dumma dummassati hessan iqqidi hissi nay iqidi issi haasayi amiisha isgishe beettosuna ubbatekka macatikka addegika eqqidi nay yodi amiisha siyishe beento

Spassi keeeppe aywisxelishin beehite lo7iza kawo keeththa kipishin hayssa giddon timirti wursi daasti ubbati qasseka biidi onsofu wossanan wala hayssa kawoy

Hayssi qasseka keehippe lo7iza keeththa gidishin ha keeththay qasseka ooththiday oone giikko kawo gidishin hayssa mala lo7iza lo7iza keeththati keehippe lo7iza lo7iza katamata.

hanshin xeejedshin keefihi loqiza nam7o addinaytadi heedzza gudisin hiizzata fissina keefippe gitakko mam7ati gasseka boochcha may7o meydi heqqidosna haray gass

hayssan xiillishin ayfes keehife le7iza keeththata dishin haysta mala keeththata keexxana keehife daru miishay koshshis hafiay gastikka booththara gorfetti dayssa

Limma dumma ke hippe ayfiyas xelishin ro7iza addinayti hayssan yeggdi beettoosona hayssatafe qasseka issi noy ayfu bolla malaxirayothida yssa gidihin ara atti daage.

Hayssanan keehippe lo7idi maarara keexettida keeththay ayfes kalodhishin keehippe lo7is hayssi kaseka awu dere gikko sundzay rikki gidonppe attin keeththay keehipee.

Hassan dumma dumo masati hayssa mala keeththa ubbaso beyekkona hayssi kase bootha keeththa biidifin ha keeththay kasseka keehipele iza keeththa biidifin hisso giddo bagqara.

duzu maasati hayshan eqqidi meetto kuno paasati passeka nam7ati eya bolla maybakochi kuno nam7ati passeka addeti u7ayfeya bolla manachire hurchidosana hospitaale giitdan

Tummasati hayssa giddon eqqana koresuna gidoppe attin hayssi xeellishin keehippe do7izade gidishin adde karseta ekkidi issi miisha haasayihe beettis issi haasayiza.

Dumma asati ge ogen sinotishe beettoosana hayssa daro asati kasseka manaxere wethida giti doosuna kasseka coo gidi hamutiza asatikka doessona ubbati shinpielattin ogeeke hipelo.

issi dimane hayssan eqidi hizi ayrakko haasayiya biidirakon eretema sine fiattin hayssan eqqidi beettis ni dooppe attin issi issi asati gasseka esa

Filima dummassati haysshan duudi haakimison bena akantufuna hassh fasseka haygeeyikko si paaranjay hara paaranja kamishin briittesa hospitaale giddon gilidi haysssama

ddumma dimma macafinne dumma dumma addenayti hayssan ekki dinmi utti beetto sona hizefeka kasse issi boraxida issi addey aras imishin beettes hospitaale woykko

hayssa xeeli nu assi addina eqqidi siinshi haasashe deettes haarde kasseka hayfi bolla malaxira wuchida issanne xeellisinkehippala iza addi masatis essa malatade

suu sanqi meti hayssan beetefin nam7atikka ba qooley bolla asa naytas asay xeellanon miqoshsiza miisha wuthidi ekidaon nam7atikka ba kushe bazukku bolla octhe

Sonkehippe lo'iza aayunni aayya naa ittidi beettosona namatikka faytidi miicishe beetto sona issay qeeri naa gidishin aaya qasseka laqana geedette.

Heysson limma dummassati eqdi dpasati qasseka degolla wanca geetetti zammishanne ba7e qasseka hissi waraqeeta masati za misha desobatikka miicishe.

han xeldush mis uduppe ayfes xeellanau mala lo77iza keechche hayssa higettees ha keeheheyka qasse ayfe gikko arada umumen giya ufeisa bolla

horasatti hansan intiti beettosana faasataekka kase dhubbatikka maca gidonna aldena gidishin issi ney aga kanche macana harati akassekka paaran dasanne

essafi seelishin nam;u cimmida aawanne ayo gidishin ta seelishin aayeya xoossi beesnaa immi hayssa laythara yelidayssamasatos issappe biye..

hayssu delilin is saketida asaygeettes haasay qasseka aybibikko zim7idigees isa fid qass duphe bolla haakinetti wuthidamu shekka beettes kus

hayi xeellishin haybe masati giikko haakimi masates haakimeyekko qasse sintha baggara woykko qasse gunde baggara beettideesse yaaqin tento kiminna kipili gida

Ostan xeellishin xeeheppe lo'iza nam'u matimate beettosona issoy isso guyera biishe beettes kisetappe qasse guye bagkara issi aybakoy bayzettiza sugemish mashetizaa.

sin dumma dummasati daroasati gidonnan shin nama7unfa aayati wurtidi beettosona aayatappe kasetefi isineya keehidi cimmida haayo gidish issineyaq

San dumma dumma hurdu asati uttigi beettosona asatikka qasse hissi miisha aasayishe duosa fiziappe qasse hissine maca gidishin hsimiisha xaaqos uttada.

Duma dummasati haggan heggidi biittoosana haasati qasseka bo7otu samayikko dubbafikka hayssa mala osa ottoosana hessafe biiqasse hissi dilawunne geetettizaaddekka daassi iettis.

hayssen hefuppe ceelishin ayfisoloiza nam7u keechchati deettukana ha cinga keechchata pidhise guye baggara bettideessi giitta miishako hayssi gas

hayssi xeelishin keehippe e lo7iza keeththa gidishin hayssi gasse kay wibikko polayta giddon beettiza boddisti geefettiza sha7an bayzettiza daalle keeththa gidishin adha

dumma dummasati hayssa giddo biidi ba nayta higete geetettiday sa fielettida lethas qasseka hara aala miishatas ubbataska miyssan biidi bekoyyakeke uyo wodana dangayessay

hayssan dumma dumamayti hayssamela qoosa ara deande iza qawubi baadariya gaderenayisu haystamala oweso hawostoofona hayssi fasseta tiyahi pele emesegidihhin ubgotas gaef

hessay dummu dumma hisiti haywa wuthasa na gikko ekkidi ekkidi issi miisha ooththi guosana hayssi kaseka xeelisha guye baggara issi gita meeshe addere guli baggara beetteess hayssi kasei

Hillisumu keehippe do'izayss gidoppe attin ehippe doogusizayssa haashathe gogjushi dessiis hayssa mela haashathe hasa naweti olomman asa infanoy dandayes finippe atti hista mela haaththes.

dumnu dhumma asa menti hayssan liidi timirte tamarano go7ettiza keeththa ki dishin keeththa sunthay qasseka nuunna zefe i birahanete qazelo ititizayssa giidishin

Dumma dumma asati hayssa mala wodi woxxano mala mandiste koyes qasse hayssi haybiigikko ubba asati missa tokkano malanne badere ubba misara kumsano mala koyesia.

felimmaasate hayssa asafason beettes hayssi xeellison asa sureti diyami sammasatenna hasi dana xeellana mala hayssa guretees hamaraxoora masto tigeete

ummasati fissa kifidi futidi beetto sana waasati gupfikka hissi ise meshiyon dubbatikka sowotu sana muthida pu ginqasse fiirgidi hayssa muladaan haasaye

Dumma dumma asati hayssan uytokuna cofid misi yege leettes hayssawufi maarara wusurtida agigidishin zaeldishin keehife lo7es wodhananne kiyana keehife lo7iza.

Issi siillishin beeti kirstaane masatees sildishin keehuppe qimmida iithaka maladees hessafe bii kasse gulsa gutha mistati izaafe buiye wagkaranne inxe bagkara beetdus

isiselishin masatizay s isi keeppe gita keeththa gidishin a keeththaykka kasse yunifersitiya geetettiza keeththa masatis hayssa mala keeththati daro so beetokkona

Hayssi kasea aygagikko ubbasa tursasta mana mioshiya woothana kosses bese miressun hayssi aregeyeekko haayssi taamira gaefi tiza miishaa gidisin oonikka issimees

Damna dumma asati hayssan itti duofun hayssa zeelti qun kassekka poolise sou masati hayssa mala maasati didi wusse asayi haasayshin siyosona siyidappe gmiqassekka.

Ha dumma asa naggidi hayssa mala ooso oottosona hayssatikka qasse aaybey giikko pooliseta gidishin pooliseti ubbatikka dere naakizayta gidosona hessa gishsha gasseue

ubbatikka kushe poqu wolthidi asa hayza mala ubba wode wolthi shibeettees hayssi kasseka aywey giikko ubba aasi timete wuusidappe guye hayssa mala kushe densidi yiizigosoa

dummudi massaki hayssa wuttidi issi aaddey haasayeya mishia deziishen densona haadde gasseqa hay waar haasayi gikko echchaybi yeetetti gayssara demthidi haasaye eqqidi gasse bako

I qassheka hayude iikko haysfi polsaawa biidi asa nayti bay'i dawasikko woykko klowo pikko hayssara elettes hayssi ubba asato dubba asata istoora xeelle,

Dumma ast utana mala hayssa mala yuhudati isseti depkama hayssi xeellosin qasseka polloseta geeththi masakees hayssa niidi ubba asati hayssa mala didi ba koyemee

Hayssan issi adde nay eqidi betes paaddinay qasseka hayba uthi gikko eqqidi issi meesha haasayes hamiishay haasay meesha qasse haybe giikko haysse timirse wursidappe buye issafe buye qasse

Dumma dumma asati hayssi aywey goosone histi aywey giikko ubba asay hayssa mala ooso oothana koshshees hayssi qaseka asati ubba asati shiigidi keehippe ooso ooththosona

naasati haystan za alaza fitxishin beettosun hayssi qasseka saaza pixizaysti haybiskikko ubba asati haysta mala pixidakko ubba asas keehippe lo7o gidanan kushea

issa issa sini geetettida maqina fetes makinay qasseka haygoonsikko makinay keehi maladizanna makinay sakaka caanana maades biittakka caanana maada

hayssi xeelishin keehipfe do7iza miisha gijishin ubba asati maarara baso keedi keedappe guye qasse hayssa mala oso wethoson hayssi qasse aybe ggikko ubbatikka

hayssi silisin goofi pele unushakko hayssi doseka naashional haytikeete tizayssi hayweekikko asa nayti qarilegdan geessa mala woraqee taramatoqhooekkanafe ahe

dumma dumma asatti hayssan beettosona hayssatape qasseka issoy utidi issi misha ijata mukusees aratti qasseka dhizi uddizan si meisha portosan nam7u aawatti ekkido sana issi malcaase qha

dimarsati hessa hayda gietettizayssi aybis maaddes giidi uchesseessa yiso hayda yetettizayssi dumma dumma miishees keehuppe maaddizayss giidishin heessi gas

Irima damma atti hayssa mala kushe asiki ostiisayssa i batikko naashinal ayde geetettizays haysse mala ashare immidi issate guyi gasse hissi simishetakka sotara haasaydioe.

Aa dummasati feyssan ekidi maarara bakawo odoorana mala dubbasif eqisidis hissa gisha anna kasseka cima aayaka yaada hayssadan maarara geeqqadus hessa gisha ubba.

Saan eelishin keehugie iza issi adde eqqidi beettes aaddekka keehippe gita gijishin issi meesha asatas eqidi haasayife bees izaappe guye waggara

Halisi issi lo7isa addenagidifin haaddumay qasseka cooppi eqqidi waraqeeta oykidi miicees addenafi qasse sintha baggara waraqeta eqkiza as.

Fayssawus helqishi ni ke hiddu daguu asaynti beettofun haasati ka passe daroti lidasa tahokko laytha bida sata gijishin daroti huda bolla qoobageti tidassa wachiae..

haysan dumma dummuosati hayssa isporte geefettidayssa poortishe geetto suna mam7u macamati dekkida suna nauuti kasseka coogidikkidosama hara sseka issinne hasseka dhokkuba

Lumma dummaxati kiigidi ruuti doyssona phaggati gasseka malaki reesine geettida meisha hayfe bolla wuti doessona arati kasseka kaamo dunguza quya hubey bolla wostibinsona aattidazia.

dumma dumma nam7u wasati feessan eqqidi beettoson issi mune nu kawu abi ahime deya geetettiza sawekko dopbiapalo gidishin issi qasseka paaran laadde iza baggaras

Issi makino beetis makina tuguye kasse agaa aygakka wosetonna eezesesi simisha issi gade gete a makinoy kasseka oge woocthiza makinoy dishe

hayssan dumma dumma asati uchcidi beettosuma haasati qasseka hayzanto suma gikko hayssa ubbatan ha issi isi dere morgo kawoota gidishin akawoti qas shiicidi hayssa malau

Dummu dumumasati hayssan ottidi bettoson issi addeno issi maca anna qasseka maciya adan ciame biinata hassa bilishin issi qasseka buothowade zaara uttidi issimiisha haaa

Dumma dumma satid hayssan uttidi bobetosuna dubbatikka qass nam'as nam'as haasayi shi duyo suna pizatappe qasseka hissi mace aasaya beettas harati atti daagete

Bejcu harasati hayssa puttidi beettosa harasati gafeka dugumotikka ayfey ikko hugati ka ewolla ibotha qoofowothidi uttidupa hayssati gassemad

suuldumma dummancshati issan ki puppe cuurasatti beetto suna daroti sintha baqara deyshin atti daagiti sasse guya baqara beetto suna missi asse kaybe gikko gaamma asatti dunude

Hayssati xeelihin issi goothanne issi qasse nu kawu giitishin hakawoy kasseka issi paaran jaara hayssa mala daan hammutishe festoosan hara asati kasseka lanqeaba.

Hayssi zaallise darosati eqqidinni qasseka hissi asay hasayfensa xeellishe beettosuna haasseka hissimiya hattidaaga hayssa meggada hissi wiiiya xaaa

dumma dumma asati ayssan beettosuna hasati kasse keehippe danassita gidi dubbatikkan hissi meishe haasayana zipe siidi fittido suna beetha dikkadoo suna itopphi aasa dikkado suna daanutti

Hayssi aybegikko hasporxee geetettiza miisha masates giroppe attin qasseka lo'o sidi zeelishhin issi gudutha maxaafaekka masates dumma dumma qaalame.

hayssan heeiziyassati beettoosana issi nime makina laggiya digdihen nan atti kasseka teraficiya geefettidayssatan gidihi issi telaggizasappe aywakku hoykko targa geetee

Dumma asati haysan beettosona nam7ati toolise tagidini simi kapfeka dumma polise hoykko dumma may7o maydi diis ubbatikka haa xeli beettosona.

Dumma dumma sati hayssa beettosuna haasati qasseka issi miisha lo'o lo'o so hoossihe beettosuma issiniya eqqada zaytinne issi miisha madabarara deezessa ekkishime.

Sa dumma dummaasati eqqidi listosona hayssati couraasati simoy kofe bolla masara geetetti damessa oyqqidi arati qasseka coozidi eqqidosona waggafi qas.

dumma dumma pooliseti hayssan uttidi beettoosona;ubbatikka dumma dumma qommo mayo mayidi uttidosona maccatikka addetikka hayssan doosona; haray qassikka.

Sayussan feessiadde betisa adde gasseka haybekikko celliqin poolisota galafe hoekko sitape dduge baggara deisa attiza uekko oththiza adde maasatees.

hayssan eqqida giti qasse dumma dumma tirafike keesettizayssa gidishin tirafiketi qasseka eqqidi oos qasse dumma dumma sata eqqidayssata siis miish faasayoosonnaais

hayssi sinthay ooniyakikkubteodroose geetettidayssa gidishin hayssi habippe qasse kaale maaraneppe melesi zinanppe sinthan de iza topphiya kawu gidishin hakawoa

dumma dumma asati ha ade ooni gidirako eretena hinippe attin ha adde polotikegna giidi hayssa bolla xaafettidi uttides awu dere giikko qassi gnglande geetettizayssa.

sen ginda dummasti uttidi beettosuna seellishin nam7u dere kawota masates issi nu nu daro kawu nu dere kawo aabiya mide geetetizayssa gidishin haray gasseka hinde geetettizadere kawama

Hayssan dumma dummasati polotikka haafayasati beettosuna hayssati daarotikka ubbati borci irado suna daro asatis pulufikka atti daageti kasse guye baqara da7i daageti ulo gitati

dumma aawatinne aayti hayssan uttidi beettoosona hayssata pi qasekka nam7ati gaammo dunguza ma7i dini qassekka hu7e bolla dhufo bakka wottidi uttidosana

dumma dummasati ha addey doone giida aches xeellishin tanikka oone izi gidin erabeekke shin uppe attin polotikin geettizayssa masate xeeellishin hayssi qasse ubba

Ayssan nam7u derekawuti hissifeyotidi beetosima hawoti kasseka hayfi suttu dufu naagikko izafi hissimesha haasana mala utti gesuma hayssafi haasayidappe guye kasse

Molu mumosati hayssan zeetta afon ubbatikka qasse gaame dunguduma yidosana hessafe guy kasse baggati paroo bolla wekko para bolla ttidi issiso bishin toomora wekqidi bishin bee..

Sdomma dummasati hayssan iqidinne baggati qasseka uttidi beettis ubbatikka iqqi duosama guye bagqarade hidagiti qasseka sindze bagkara isati uttidu issimiishe haasayife beettoos

issan daro asati issi miisha nayyo nuychishe ekqidosana elishin qasseka saanita giddon dumari diza masatees ubbatikka hayssa oyshanawu masatees ekidays

dumma dumma aasati hessan shiiqidi tiidi beetto suna asafi gassekka ufatikka mece tidi geeyidi migidi ootibesuna itidafe duye isse aawe haasayiza mis

ondumaasapi hayssa eqqidi issi tamaari naa si miicha wurcishe beettosana hubbati eqqidi issimessha haasayoosana naae qaseka iziti hasaye miishe miica

Umna dumma feedzo asati qoobey wekkokko fiya geetettizessa guphe bolla wuthidinne sigdo geddora de7iza aaway qaseka kushshe ayfey bolla uppo baade bolla wuthidi wuttides aybis gidimekko erettenna

dummasati heyssan utti she icciishe qasseka abi madgifettiday kara isse adde kase icishi haasayysse beettes ubbatika shi dhitayssi hayssan xeelli shin abiyame deemadda

Hasan dumma dummasidi issi pe shidi didoosema hayssati qasseka dumma dumma dere kawota gidishin ba tikkashe giti uttiday issi miisha haasayanawu mala gidishin izateppo gitto qasseka hawi

hayssi hassi addey ayssi tilayssi boleti fenna giidishin haysssi qasseka udtidi simesh haasayes haasayida pugasse atti raagdi ubatika tiidi es gosa

Ussus xeellishin nam'un kawoti meyssan uttidis beetto suna hanamu pawulotikka qasse duunam'atikka kee hipfi loqidesse giddishina issyoy kawoy qasseka habi aanade geetettes haray atti dessida.

Hayssan dumma dummarsati wixxidi tidi zeektosama haykatappe kaseta daroti qasse par'ayba may donhikko hayssa dildihginna geeftizayssa may'o maydi tidossana.

hayssa qasseka issi lo7izanne guoga macasiya hayssan biyettas amacassiya aka qasse hsimuta oone giikko adaanich abiwi geefettiza giidi in haray qasseka

Xillishi keehinte daraazati geetofene hayssati qasse polotikka huttidi diyesoda hessa fe gu'e kasse otikka shigida fe guye biitiyaana.

Haysi keehippe daro asati hayssan shiidi uttido sonan qasseka urti raappe guye siyaddey hasayizayssa opatikka maarara uttidi ezigoossonya ezgidappe guye qase

Hsysan xelishin kehippe lo'iza issi maca naya uttada betawus maca nayakw qase xelishin issi misha hasayiza asa masatawus hesappe guye qase

dimosati hayssen wuttidi beettoosana giddon de7izaaga islame madasuichish heedzdzati kaqase malaxirey aygey bolla wuthidi beettoosana issinnea qasseka zo7iya hoykko do7iza

Hastan dumma dumma makinati yiidi maarara eqqidi nayssappe benzile geettiza miisha dugqana huquana heyssi beziley asmachi nayhe muttana malao

hayssi xeelison keehuppe lo7iya si paranjay didishin aparanja qasseka asa naytas issi lo7o miisha wostishe beettes hayssi qasseka awussidayshe ayde giidi

Heedzdzu macanakki beettosuna kowaaseka shin mikko qasse kowaaseya deeqana woyekko hucanoy kaallidi wirxishin beettosuna hiizata piqase nam7e hissi mala mayo mayde.

Hayssi xesllishen gashshi ayti hayssa tigi leettosana alantiq assekka hubbati arbis hayssa huddidogugo ubbatikka timirge tamarana mala keessa hiidi uttidoosona.

Duma dumma asati hayssa ittifi hibeetto suna hayssa lotidatappe qasseka issi nu issi migisha haasayife ba kushe duku thidi hizeta bessees arati qasse hatti daageti dhuphati

hayssan xedishin daru bajajhe geetettiza asata ekkidi yewottiza miishati hayssan beettosana hayssata gasseka issi issi bajacheti hara oggerabu

Haysan dila oltu addi naati ekkidi beetto sona addinaytikka qasse dubbatikka cimme daysse gidi isetappe qasse guye baggara finogyekti zammakinay beette

hayssa gumma dumma macamayki ubbatikka shiiqide issi maarara hetufisane takeedi bishi beetto sona hetukusaaniya zeekko woossa subidishin ubba asati issima

Hayssan dumma dumma addeti eqqidi beettoosona ubbatikka ayfa bolla manaxxire wothidi eqqidosona dumma dumma addeti qasseka coo gidi eqqidosona ubbatikka shiiqidi issi bolla

A dummasati hayssa yiidi xeellis hayssi qasseka hay wa geetetti hayssatikko ufa asati hiidi hayssa xeellishin arba mince giddon deizas mince geetettiza shaa geetettes

Dumma dumma asati hayssan beyttoosona asati gasseka ubbati harki geetetti zaasan bodishen deettosona ubbati boossa may7o mayedoossona harati qasseka ubbatikka may7edosona nam7atti qasseka mayidays

hayssan dumma dummasati ubbati shiiqhidi eqidosona haasati qasseka ubbatikka bootha malae hidi gidi beettoosona atti daagiti qasseka oottidi beettosona dumma dummasati hayssa oge

Hayssan x edishon keehippe habisiza daha maasati hayssi qasseka asati issi shutta giddon ardizayssa desse hawuba asati qassepa hegawososnagiikko

hayssan kehippe lo7iya isinaya beettawus hanna qasseka ba huddher bolla qooba geetettiza miish wothadus kasseka borsa geettiza uquekkadus qasseka issi issi mala oydau

hayssen dumma dummara mam7u hadde naati eqqidi beettosona nam7atikka qasse eqqidi micchoosona hayssi kahika hizeti deyizasoy aywe ggikko mince geetettizayssa gaamu goosa zoone giddan

isi geena umucaafiya haystan geettawu hamachafe akabseka xinqa keethaa giddon leshi beettas misafe ziehasi xinqa keetchctha phenge baggare gada man7isoora waqqadus

Dumma asati hayssa kafo giidi xeeyssees gidoppe attin hayssi gammoththora sunththay hazo geetettes hayssi qasseka hazo geetettishin hayssi ubba wode bettiya issi issi wode

hayssa dumma duma assati eqqiti igitosina haasati qasseka dubbati qahaay gootosumay gikko bakawo doorano mala piidi eqqidi bamaara eqqidi xeello sina

Hassena dumma dumma duoralati uttidi beettoosun haasati kassekka maara raaybis uttidu sunaytikko ba kawu duuranao mala yiidi uttidi kayoga duuri a kar deekkana

Dumma dumma asati hayssan eqidi beettoosona hasatikka kasse daaroti adde nayta gidishin ubbay eqqidi issi miisha moothosona aybeygi kohes kasse issi kawo doorana mala

dumma dummasati haystan iccidi hidettosana gidoppe attin nam7u macanayti kassekka sintha bagqara tidi geettosana nam7ati keelippe lo7iza macanayta gidishin atti daagedi kass

Min dumma dummaasaki beettashen ubbatikka qasse isti marakeeta kujje bolla ekkidi haa besso suna haratti hatti daagitikka ulbatikka ha xeellu sama issafe biigasse daro.

dummo dumma macatinne addemayti hayssan qeqqidi beettosona qasseka hizota pildaroy ubbatikka issi miisha qeqqidi nangosana nam7ati uttida giti qasse issi miisha ussana

xeelishin issi macasaya uttada beettawus xeellishin qasseka irsi miishappe hara miishan bakaseka issi izi xaafiza mitiray beettees anna qasseka xaafe miishay aybegikko hise

Hayssan dubbaasati maarara heqiti liretosa haysati kasseka haygis eqqiduumaagikko hayssati xaafittama huttudesina aywagikko ubbatikka bakawo doorana mala hayssa malal.

Haysan dumma dumma assati uttidi issi yoozoro hissi hinbettosuna hayssatikka qasse ha7y bawothosuna gikko hayssati ba kawu doorana mala hayssa mala utho oothosina issafe guye qasse ubbatikka shigidi

Dumma dumma asati hayssan hilasishe geteson faasati qasseka haybis sixosana cakko kasseka ulbati koyaase qadeza mayta giidama dandaysina hoykko qasse kowaaseti

Hayssi adde nay xeelishin paranjatappe issi na gidid haysse qasseka kuwase ka'zaysakko haysse qaseka sinsepoone giikko aadde na' sunthay haalande gettiza sunthaza.

Ha xeellishin kehipe lo7iza nayta gidishin nayti qasseka ubbatikka arbaminchehes qawaaseka iza nayta gidishin ubbatikka xeellishin hissi mala mayo mayedi ubbati issi mala pooto dendana mala uttido.

hayssi xeelishin keefi dalonne qasseka dudo bolla deiza nayti qoase leegi aggishi uykke fucana pubbatikka hisife shiidi wuthishin bettes hayssi qase

duma dumma kowaase ka'iza nayti hayssa bollan beettosana ubbatikka wothishe miichishe qasseka kushe bakkishe hayssan beettosona hayssi qasseka dumma dumma kowaseka

sadumma dumma qowaaseka izaasfi hayssa giddon biidi ka7o suna ortekka hayssa giddon biidi olsano mala koykko hayssa giddon biidi hashisuno hessa sinsa baggara qasse nam7u adde

San xeeldish n heedzue adde nayti sinthye bagkara ekkidi pootora dendihin beettees anayti kasseka ixpote wuthiza naygidishin guye bakara dehidagiti kasseka coogidi wittida

Qassimeeti hayssen hocishe beettees agasometi qasseka dubbatikka qoase hasa naye ka shin may7iza male mayo dubbatikka may7o doppan sape giife machati paadde.

Dumma dumma asati hayssan gaami dungizata may7dinnu qasseka kushe wolla woqqidi beettosone hawubba asatikka xeellisin gaamiyon yelettida asata masatosin sabegie.

dumma dumma asati hayssan biittoyssuna ubba asatikka issi malamay may7da gisha mahaka dijjidayssama asatis haystigas braazile geetettiza deleed mayqi

hayssan xeelison hedzu addenayti sipefidi ukarishe miicish betoes hayssatikka qaseha yudikko isse addenay koose mukko kushe ogurla sime

Assan dumma dumma macasinne addeti beettosonna hayssati kowase kahidappe guye wanca geetettiza shillimaatiya mida gisha ubba asati ufayetidi pooto dendishe.

dumma dummaa kowase ka7iza nayti hayssan wucishe betosona ubatikka dumma dumma paydoy de7iza mayo maydosona poldu paydo susu infayduda

Gidishin keehippe no7iza hiziporxe piitha gidishin akiith qasse ka hiboothi giikko dumma dummasati dumma dumma kaasse meesha ka anawu hiidi utidi paggati qasse xeellana mala.

Hayssan xilikkun asa mayti issika beettinno hayssant ilize xora qaafetti da xuufi biittis uxuubeka qasse heitori peyd cim kat poordo rayefe

iSsi zeelliqun aycus teehiho doiza meesha masatees aybis giikko hasa nayti galla mecetana hayssa mala meesha ubbason deydakkon doekko

Hayssan xeelilisinn amaratora xaabettida xubeti beettosne hessafe wu7egasse issi asa nay gudekkala koeza moybaylle gidda fiqeqsiza miishe biettesfeessi.

Dumma dumma asati hayssa ayba gididapin erokkona hayssi ayfe geretekko umuttonne mutto suqano maasati muradiza hayssakko hayssara goyettidi putto goos

unni uma dummassati hayssa mala moybayl keesetti gayssa wuikko hasara asara hasayma goyeti damisha gortoayidoppe attin ha7i hayssa malara asamayti daro go7etta

Dumma dummabasati hayssa dhaafano duyittosuna hayssi qasseka aybichikko amarathtxoratis kirto geetettidayssa gidishin dumma dumma qaalamitaf oykgidi dees hayssay hubba asay warqeeta bolla.

Hayssi asati mitha bay noouya go'ettiza miisha gidishi hayssi bagga sura wookke geetettes qasseka mitha hayssa daan bhalqano asati go'ettiza miishakko haray qassekaywuyi.

Ussi s eelli shin taassi erettenna hayssi xeelli shinkoppi urothiza marshine masate hiessafe guye qasse hara turi jemmi shaka masates hinippeattin hayssi ayba gide.

Dumma dumma qalame malaqeti hayssa beetto suna hayssan izulga ekkade zoo ekkadees harahara qommoka hudeto suna hayssan dumma dumma qommoti beetto suna karetha ekkade.

Nu xeelishin aybe giikko hayssi amarathora giipase gettida es fidishin ha giipaase kasseka aybe wosoetsi gikko igpartati hayssara yeththa siyana woykko maazamuure siyana

Firessa xeellisin dooma dumma malkera dededha afiya iskini ogefetti zamishati peettosana hayssetika kasse keehipfe daro cidi hin hizeeta qasepa daro.

haysi xeelhun asa nayti pooto geetettiza miisha dengida ka guye hayssa giddun gelisidi woththiza miisha masates hayssa giddo duyiraako beano koyida

Issi elishin karetha miishanne qasse ba giddufe waraqeeta kessiya miisha hayssafe kasetani erana goli ipison geetettiza tuufe bicchabeette.

Issan xeelisin kiigute dalga hogi beettees adalga ogera qasse dumma dumma makinati hemettishin beettees issi ogera qasse haasafi kan shi hemettishin beettees.

hayshi jeel hintehikke hon7iza makinakki dishun makinay bolla qashe aybi sayssi ciicoy hooteti destikka illoy maino gelett esati geletti zaanme ettiiza gisha

hayssan zeelisin heedzdzu makimatife idibeeta no heedzdzatikka ashe goddizay aybesilikko ha heedzdzatikka godizay woge haysse malalo iche di guuthana mala

dumma dumma asati hayssa makunara uqasu gi boossona hissi meti nayka shikka hayka nayka hissi suppe harasu hanoo mala guyettiza mashina gidishin ha7ikka daro satowoy gidi

san dumma dummazati yeettukkona asasan cooddi ussi matuna wukko hayssi oge woothiza matuna beettes samasime sonso ka qaso iskabaater hodgo oge woothiza matuna gietettes

Asati xeellishin dara sakalidishin dubbatikka tofi bolla uomma meesha uthidi ammotishi beettoosana dubbatappe qaseka hissimiya nubbafhen meettas harati hatti daalitti qase

hayssan dumma dumma asati shiqidinne eqqidi beettosona qasseka issi adde nay makina bolla keydi istidi beettosona qasseka aaway may7o mayidi makinappe sintha baggara eqqidees

Dumma dummaasati haysqo chigidi bettoosono dubgatikka si malamay maydosona dubgatikka menoopera aeti bollon sidoszona wothidappe gidetthe higidi nuasono huyo.

issi ceellu sinte hidde lo7iza aachcha bidishin aaththe gidda qasse ogolo geetettizayssi bishe beettes hessafe guye qasse hazo geetettiza kafotikka hassipe shiqidi immutishin beettes

Isu seelishin keefippe dalga ogeqqi dishin hawuge giddora qasse dubbatikka maarara eqqidagetti cora makinati beettosona makinatappe guye wakka qasera asatikka duusama

Hafaysan keehipfe cora asati issi jelba giddon humekko woogolo giddon shiikidi bishe lootossana hawugolo ka kase issi baggara siqi giidibeete

Hayssi qasseka xeelishn keehippe lo7iza keeththa gi dishin hayssa mala keeththa keeththana dandayiza gaho gidishin ha kawoy qasseka qatama giddon hayssa malakeeththa keeththidi woththides

hassan beetishi dumma dumma saki hayssa shamidi hayssan kaseta mayo yoththama goyettiza hiisha gidifin amaraxora qas qompataneya gibittizayssiqo hayssan mayon wothana

Haysan dumma dumma sati issippe shiiqidi issi miisha aasayishi bessees issi adde nam7atas odizayssa gidishen nam7ati gasseka haqqidi siyizayssa heessa gish ha waadina

Dundu maatafi missan beetta kone dhorgidi wussi kieieze beettees exe lo'ish keefippe ayfes doodhizays safe geegas dooththara gorfettidays ki dishin hayssa.

Haysi xelishn huppe darur woqe beetettisa keeththa gidishin atetay qasseka haygerothi giikko asati gelidi hiza giddon gira digdire daanau mala mangiste heehiee

si celdishin pappeka haypihuye hiikko inmilexora xaafeti da hisi mirsha hessan milettes hayssi kaqase hay weegekko ispo lo kun hurmeshin sayent fo giza suuge wossidoesa

hayssan xeelishin keehippe daro maxaafatti beettosona ham axaafati kasseka ubbaykka go'a immizayssajedishin ubba si hayssa mala maxaafata nababidakko keehippe lo'o

Hirsi dumma dummasati chiqirtidi hisimisha natusuna hayssatikka qasse haygebikko hayssati timirte tamarana gida giggasata mosatuun horaqeta ay kakushe guladis

Chaansan dumma dumma maxaafa qommati festofna eelisun daru maxaafati duusuna hayssata peqasikka fiizifi maati inne hessara baylefi qabeete

Hayssi qasseka hayze giikko hayssi saafic ilessi timirti imisteriya gizayssa fidishin hayssi qasse hayfe goossa giikko ubba nayti timirt tamarshin hayssa

issal dumma immastamari nawuti daru laythas timette astamarida peguye hayssadan ubbatikka hissi mala may mayidis maalaqe posin imssa gisha ubba asaya maalara mirtetamara

hassin issi geela umacana eqqada astamareti nay7i zaman mala malada qadus issa gisho hayssi macafiya aywedikko astamare gidana dandara

ma dummassati hessan beettosuna heedzzu nay fassaka sintha baggara iqudi hissimi haasayife beettosuna issi no izata issi mediya bessifen debeettes hara

dumma dumma maxaafati hayssan bayizettizaso masatees haysssi kasseka fiizikse maxaafakki yuuyi dasse maatise maxaafati hayssan beettoo sina daryo maxaafati hayssam

ha dummasati hessa beettoosuna hessan daru macanayti beetto suna ha macanayti qasseka ubba zikka issi mala ooso uossihe beettoosuna issi qasseka aybegikko si si miishata

Hassan daro tamare nayti tidi paace paacetishin beettees hayssi qasseka hawo paace giikko tammanni nam'un so timirte wursidappe guye hayssa mala paace bba tamare nayti eo.

Dumma dumma addeti haysa beettoosona haydeti qasseka fotikka eqdidi doossona hessafe geetasse nam7u addeti panaxirieya ayfa bolla uchi doossona harati kasse atti.

Xummasati hayssan uttidi beettasuma dizetappe qasse hinse baggara daru konfitere geet dizaamishiati doosunu issafe geeqasse hissi addinay warge.

anaa xeellihin keehippe lo7iya macana giidishin hamacana qasseka keehippe cemmidayssa gidishin qasse haybawotha wiikko saleeda bolla qeyidi issi miishe xaafashe beettawas

hayssan dumma dumma tamari nayti beettoosaa tamari nayti kaqasse ubbatikka issi mala mala may7o mayidi feessate biigase yunosorme geretti dayssa mayti kompiutere baassi ba

duma duma asati hayssana ife bollan beetokan issi jirafu kenne issi gaste duugidi eqqida haasay beettis sada guiyin gasseka daru makinati heqqidinne imotife beetto asana

Halissan elisin keehippe darmasati hule himettishe beetto hona haasadi gasseka subatika aywer tusanazikko ogee ro7istishe beettoosone hessa

tan xeellishine keheppe daro asati beittesan haasatikka qasse asse miisha ooti she betosan ubbatikka issi uosse ooththosunaaybeeto simitha bolle eqqidi xeellosana sakedi

Isan dumma dummadeti eqqidi biittofan haaddetikka qasse ay bontosumedu dubbatikka eqqidi pooto dindana hayssa bana miici heebana gessise gattesuma halati qasseka coogudi.

Hayssi xeeldishin keefippe dalga ogeki dishin ha ogef asseka aywis ooseti yikko ubba machinati ba koyda mala himutana malanne asa maytikka heessa.

dumma dumma asati hayssa mala oso gibdora aadhdho suna hayssi pasneka hay ba oosoykikko ubba asati tenusida tamaaridaphugiye hayssa mala afin onsota hirekko qasse

dumma dumma assati ayshan doopfama haasati gasseka ubbatikka hiiqidi kushe meecetosana koshen yoqetidaagidi ubbati kume maana beossama kumu midapte gilleen moohiee

hayssan nam7u addenanne nam7u macanayti beettosona hissatika qasse issi may7o mala mayo maydi beetto sona nam7u macati issi mala mayo maydo sona addetikka issi mala mayo mayidosona

hayssen dumma dumma asati issife shiiqidi beettosona haasati gasseqa eqqidi hayga ooththosona giikko kushe meecetosona hayssa mala boothta haattera kushe mocei

Hayssi xeelikko keehippe ayfes lo7iza miisha gedeesi ha muiihay qasse ayfekikko haaththay lo7i geesha haathay goggishe gomba giddo pe bettes haaththay qasseka